Hayssafe bollan dunguza may7o may7ida asati beettosona issi nay utti diidin heedzdzay qassey enta guyera eqqidi potho dendishe de7oosona

hayssafe bollan deiza issi addey gita issi dunguza may7ida adde ooththettida misile garsen eqqidi poto dendidayssi beettees misila achchenka tophiawan diray deees

hayssafi gollan dens gessina yunibeeshin asati shieqeti eqqidayssi beettees hayssatikka gishta qataman woykkogiza keeththa guddon eqqide diyettes

hayssafe bollan issi gita katama giddon lo'iza keeththay keexxetti dizayssi beettees. hayssa achchankka cililo mithatinne dumma dumma miisheti de'oosona.

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin motoreranne kaamera issife shiiqetidi daridi haa izayssi beettees sinthera dizay motorekko guyera qasse bajjaagey issife shiiqetishe dees

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin safara asay wuri kezidi mith shoddizayssanne safara geeshshizayssi beettees hayssanka laytha ceegati de7oosona

hayssafe bollan de7iza miseilen gita nam7u asati beettoosona hayssatikka booththa may7o may7idi aykko waza poscherey oykkidi eqqida inta guyerakka booththa qalamera tiittida keeththay de7es

Hayssafe bollan deiza misilen asati shiiqetidi uttidayssi beettees ha asatappeka qoobe bangahophen woththida aawati beettishe de'oosona hayssi misiyay bessee

Hayssafe bollan gaaththara shamize maydi afara qasse koote may'da issi addey beettees iza guyerakka dumma dumma may'o may'ida daro asati dizayssi beettees

hayssafe bollan de'iza misili nuni beishin bosa mayo mayida issi addey ba qoodhe bolla kire qachidi masqala aaththiri dizayssi beettees iza guyerakka dumma dumma asati de'eettes

Hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin issi addey tira bolla manaxire wostidi haasayizayssi beettees sinthenka dunguza qoobey beettees kushenka saate aaththides.

Hayssafe bollan heedzdzo asati beettosona ha asatappeka giddon dizayssi ba kushe magirafoone oykkidi ba qofa asas yootizayssi woykko haasayizayssi beettees.

hayssabe bolla deiza misilan ini beeshin asati shiiqeti uttidayssi beettees sinterakka nam7u asati uttida inta giddo bollaka xaraphey dees xarapha bolla ciishaynne haaththey dees

Hayssafe bollan nam'u asati utti de'izayssi beettees hayssatappeka issi nay samaye koote ma'idi ba ayfe bolla manaxire aaththidi de'ees issi nay qasse hokkidi xaafishshe dees

hayssafe bollan de7iza misilen asati booththa oyde bolla shiiqeti uttidi dubbushizayssa woykko qofa laamettizayssi beettees issi indiyakka sinthara bawu7e ayrsara ootetta uttodus

hayssafe bollan deiza mishile dunguza may7o may7ida aawati uttidi deishi inta sinthen qasse dunguza may7da asati eqqidinne uttidi guppishe deizayssi beyttees

hayssafe bollan gita giya giddo xibabenne dumma dumma miishata bayzettiza keeththan adde asati biidi miishanne be7izayssi misiley qoncisanas danda7ides hayssaska issi adey naxala oykkidi dizayssi beettees.

hayssafe bollan xibabatenne dumma dumma miisheti bayzettiza keeththa asay yuuyide be'izayssanne apuna gididan oychizayssa hayssi misiley qoncisees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin sinthen karetha may7o maydi iza guyasse si mala may7ida asati oyketidi guppizayssi beettees hayssika madirake wolla gdoyssa misiley qoncisees

Hayssafe bollan deiza misile nuni beeshin gammo dunguza may'ida asatinne bantakushen maata oykkida asati beettoosona hayssatikka gammo dere asa gidoyssi erettees

Hayssafe bolna sinthen issi karetha malo mayida addey quppees guyera qasse asay issisara oyketidi issi medha malo may7di salafettizayssa baanas dandaa.

hayssafe bollan de iza misinan dumma dumma bahile may7o may7ida asati kallo oykkidi gaabe may7di kuppizayssi beettees intagueerakka gita ciliro mithay beettees

Hayssafe bollan deeza misae nubenshi moley beettees hayssikka haaththa giddofe kezidi hayqqidayssanne asati shukanas hoykko maanas giigettidayssa gididayssi beettees

Hayssafe bollan deiza miside nuni beyishin giyay beetes hayssa giyanka dumma dumma ayfafetinne kaththati bayzettizayssa beyeettes asatikka de'oosona.

hayssafe bollan gita shuchchay beettees gita shuchcha achchenka dumma dumma hawulteti ooththettidi dizayssi go7era beetees issi wulay dooya gidida keeththeyka garsera beettees

Hayssafe bollan deiza asata nuni beyishin macati dunguza ximabe addeti qasse dunguza kootenne qoobe aaththidi issi galga gade bolla eqqidi dizayssi beettees.

insafey bollan deissa misilene beeshi nam7u agge nayti uttidi ha xaafe nababizayssi beettis inte achchunka misiley deees issi nayka nadara may7di dees

Hayssafe bollan heedzdzu asati beetosona issi ne akka giddon ba hophen madabarara ay gido tokada deyawus matara diza asatikka gaabe ba hashen eqkidi de'oosona.

Hayssafe bollan le7iza misile nuni beyishin gita maata keeththay beettees hayssa guyenka yeecheynne dumma dumma miisheti beyttosonna soha achchenka cililo maatay de7ees.

hayssafe bollan de'isayssa nu be'ishin pirde keeththa ontope oykiza madoshada giza mithay beettees hayssaka asay pirde immishe go'ettizayssi beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni nu silken go7ettiza aplikashone woykko wuccen woykko kare deren diza asara nu geettizayssi iimo gizayssi xaafetidi dizayssa beyettes

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin nam7u asati beettosona issi nayka ba ayfe bolla manaxire woththidi deizees issi nay qasse ba kushen maygirafoone oykkidi de'ees

Hayssafe bollan deiza mishilen addis zemen gizayssi hayssi gita eriso kessida issi beettees hayssika gaazexa bolla ashchekoy gize awaj axedeqe gizay xaafettides.

Hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin arsenale cshampiyoone gidida wode asati wuri shiiqidi guppizaynne ufayetti zaybeettees sinthenka booththa medho oykkida kaamey dees

hayssafe bollan deiza asa nuni beyishin bantas malaya may7o may7idi banta huphe bollaka sama ye qoobe woththidi asas maburata yeddizayssi beettees giigissishe de7oosona

hayssafe bollan de7iza mishile nuni be'ishin heedzdzu gita mabrate pooley beettees hayssas guye baggarakka away duge wollishe bessiza poo7oykka sasala lo7ethidi bessee

Hayssafe bollan de7iza misile asati bootha kaame meeccizayssi beettees hayssata gooma kessidinne birshidi qasse qachidi giigisidayssa garaajey beettees.

miissafe bollan yetiofiya alektirik atelgi looiza xuufe sinthen issi addey karetha koote maydi gaaththan booththa shamize maydi ekki dizayssi beettees

hayssafe bollan diza misilen issadey iskibistrabafushin oykkidi waraqaten dizayssa xaafidayssa karetha wode bolla utidi asas yootishe dizayssi beettees

hayssafe bollan diza asa nuni beyishin samay malaya may7o may7di mabrate asas yo7onna ixin giigissishe dizayssi beettees issi nay samayoy qoobe wooththin issi nay qas zo7o qoobe ooththide

hayssafe bollan issi paranje addara issi hawashandeera kusheera salanta woykqo sarotetha laameti shedisayssi beettees addaacharakka tophiya bandiray eqqidi de,es

Hayssape bollan issi addey booththa may7omaydi issi biradhe pude dhoqu histidi abisiniyan amiin giza eriso be bolla ekkidi yidayssa bessees.

hayssafe bollan issi beekergiza kathason heedzdzu addeti issife shiiqete uttida issi beettees hentachenga heedzdzu gubbayara haaththayi deizayssa misile qoncisees

Hayssafe bolla awash pirdizayssa qo'ettidi xoonita issi aawas shellimatey woykqo woytoy imittidayssa hayssi misiley qoncisees.

hayssafi bolla issi gita katha keeththan oydetinne xarapheti giigettidi uttidayssi beettees xarapha bollaka ooththa carqe hiixettidi dizayssa misiley bessidis

hayssafe bollan issi addey xaraphe bollaba kushe woththidi sinthera beettiza telebizina beyishi dizayssi beettees henirakka yiedzdzo asati lepi giidenshe dooso

Hayssafe bollan issi gita addey uttidi deizayssi beettees karetha koote may'idi ba huphe bollaka booththa qoope woththidi dizayssi beettees kushenka iskibirto oykkidi xaafishe dees.

hayssafe bollan de'iza erisoy hawaashe bankiqizayssi wolqi baynta asas zayte ne phille immanas kessidayssi ayssi misiley qoncisanas dandayides

hayssafe bolla nam7u asati isshife uttidi deizayssife teesi enqa sinthenka komputerey ciishaynne dumma dumma miishen te7ees hayssatikka booththa may7o mayde ooson

hayssafe bolyon degiza asatan ni weeshin dumma dumma may7o mayda eqqi deiza addisi beetoosa inde guyerakka xibabe mayida mam7o yindoy geettettas

hayssafe bollan de7iza misile asati heni baggara shiiqeti dizayssi beettees ha asata baggarakka gita lo7iza keeththey booththa medho qalame tiyettidi dizayssa hayssi misiley bessees

hayssafe bollan de7iza misilen gita lo7iza keeththey beettees hayssika duge baggara gitaynne beyanas lo7iza keeththey qasse de7ees aspalte achchenka deees

Hayssafe bollan deiza mishile nuni beyishin gita lo7iza keeththey beettees hayssa keeththa bollaka goldmolgiza xuufey gitara xaafettididizayssi beettees.

hayssafe bollan de7iza mishile nuni beyishin gaammo cinda melayamayo may7ida addey afara samay koote mayidi madireke bolla eqqidi haasaa laamettizayssa woykko ba qofa asas aaththizayssi beetees akka mishiley qoncisides

Hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin federaale issipetetha pirde keeththa wulay beettees hayssika nu dere topphiyan issintho katama gidida tungan dizayssa hayssi misiley qoncisanas dandayides

heyssafe bollan deiza misile minnibeeshin giita keethtey booththa medho qalame okkiday beettiis za giddon kamabirate eecishe lo7izay beettiis cililo mitha bollaka poo7iza wozi qacshetiday beettiis

Hayssafe bolla issi kicta dibbaabay beettees dibbaabe gars bollaka celeda miithay deyzayssi beettees asay kapude dugeya miittizayssi beettees.

Hayssafe bollan issi aaway cililo oyde bolla uttidi hargettidi uttideizayssanne issi addey eqqidi hakamizayssi beettees hanko addeyka sinthara uttidi xeellishe deees

Hayssape bollan issi gita dalga keeththan asati shiiqetidi uttidayssi beettetes hayssatikka paydon laapuna woykko hospuna gidikkokko hayssatanka heedzdzo asay booththa may7o may's

hayssafe bollan issi na'iya hargetada dishin issi indiya qasse iyoo idimmada utta oychizayssi beettees na7iyakka hargetizaara ba huphe bolla qoobe wothadus

Hayssafe bollan deisa musileifeeshin issi atten midirefe bolla kigi eqqidi paasa ashirshisayssi beettees aadda sinsenka daro migirafoone de7ees.

hayssafe bollan deiza misileyshin tamareti anjetti shemayiza may7o may7di madirake bolla kezi eqqidayssi beettees banta kushenka maygirafoonenne waraqate oykkidi dizayssa misile bessees

Haysabe bollan deiza misilene beeshin haakkime soon asati hargetishe dhiskiza ollay beettees izaachchenka dumma dumma dhalesinne komputereti beetosonna

hayssafe bollan de7iza misilen haakkimeti gita puhschere oykkidi alame aqefe wozna immiza qamma gizayssi bonchettizayssi bestees

Hayssafe kuzande isa asati pantaqoodhen dunguza meyon hoygidi shiiqeti eqqidaysi beettees haasata begga midulam7ati pantayfi manarxi noothidi deeosona.

hayssafe bollan deiza misiley babbi dental kilini gizayssi kessida erisoy beettees hayssika fegetawon indabiqal lengidi amarathora xaafetti dizayssi beettees

hayssafe bollan de'iza misile issi xibabe mayda indiya madireke bolla kezada eqqada haasayizayissi beettees izi sinthenka paydon daro mayigirafoney de'ees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishin gita keethay beettees izaachenkka cililo mithatinne dumma dumma miisheti beettoosona keetheyka lo7izayssako.

hayssafe bollan de iza misile nibi intarnashonal banki giza banki sinthen nam7oy motorey eqqidizayssi beettees issi motore bollaka issi addey uttidi deees

Hayssafe bollan issi gita gelosoy beettees hayssika tamareso gidida issi beettees wula bollaka maraqettida asa potoy de7ees gibba giddonka cililo mithati doos.

Hayssafe bollan naanu giza indotas hu7e geegissiza macasiya kessida erisoy beettees hayssanka aazi aazi ooththizan garsera xaafada kessa ooththadus

Hayssafe bollan deiza misile nuni beshin gita dalga katamay beettees hayssanka keeththatinne dumma dumma qililo mithati deis hayssa ayssi misiley kas poncisanas dandagedis

hayssafe bollan buro oohsetishe oykko oothshetidi deiza gita zarphe qarsen aaththay bizayssanne shuchchati deisayssa hayssi misilen bessies

Hayssafe bollan issi gita oge beettees ha ogappe gere bagqarakka cililo mithatinne gita gita keetheti beettosona hayssaka taas misiley qoncisanas dandayides.

Hayssafe bollan deizayssa nunni beeshi giita keeththay beettees hayssa garsenka may7oynne dumma dumma miishe bayzettiza suucetikka beettizayssa hayssi misiley qoncisees.

Hayssape bollan gita ogey tes gita oga duge barakka isi gita kithey deees issaikka gita cilus eqidi dizayssi beettees guye baggara qasse gita sohoy beettizayssa hayssi misiley qoncisees

Hayssa bollan de'iza misiley wolayta sodo umberestey tamareti gelishshe aazi ekkidi gelanas koshshizan eriso qoncisi kessidayssi hayssa misilan beettees

hayssafe bollan buro keexettiza keeththey beettees hayssika keexettidi wuro nayssa misiley qoncisees garse baggarakka duma duma oge bolla asati eqqidi de7eettes

hayssafe bollan de'iza misiri dumma dumma mayo mayida dumma dumma asati diyooson hayssa giddorakka gissi aaway bootha qobe aaththi ba ayfe manaxire woththidayssi beettees

hayssafe bollan issi adey dunguzafe medhettida mayo maydi sinthen qomputere dooyi uttidi haasaya hasayizayssi woykko baqofa asas athizayssi bettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin issi addey dendi eqqidi madirake bolla kezidi ba qofa aaththizayssi beettees ha adde sinthenka hee idzdzu may girapooney deees

hassafe bollan heedzdzo asati beettosona sintara liza aarisadeyka boththa shamize may'di ba kushe idimieqqides guerakka iza mala mayo may'ida aawati beettosona

Hayssafe bollande iza misilenene beeshin dor isanas mikakilana kilomigiza kilomiiki ooso jammaridayssa oyko ooso oykkidayssa eriso kessidayssi beettees

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin gita dere giddon siyidi goggiza haaththey beettees issiyaddey qasse izan kushe mecetishe dizayssi misiley qoncisees.

Heesafi delansyati babbad wiidi kushi mucetizayssi beetes haddeyka baayfe bellemilixire aathidi doophe wolekka qoobe wothili dizayssa misiley bessees.

hayssafe bollan gita ogey beettees hayssika asay giigissidayssi gididayssa hayssi misiletas qoncises sintharakka cilillo micthati beettosona

Hayssafe bolla misile nuni beyishin issi addey manaxire aaththi eqqidi gede issi kushara bessishe asas yootizay beettees inte guyeraka buro keexettishe diza keeththey deees.

haysape bollan oge bolla uttidi caama qucciza nayti beettoosona;entape ha baggarakka gita asppalte ogen kaameti pude haa qaaxxizayssi beettes.

hayssafe bollan de7iza mishirey taas qoncisiday buro keexxetti sheediza keeththey beettees iza garsen qasse biittay de izayssa hayssi insiley qoncisanas dandayides gede bagkara qasse hara soy dees

hayssafe bollan paydon laapuna gidiza asati issife shiiqetidi issi gita keeke qanxizayssi beettees hayssatappeka bantaayfe manaxire woththida asati de7oosona

Hayssafe bolla ichacho asati beettosona ichacho asatappe issi nayka giddon deees hayssika pirde immizadde yididayssa beettees ha baggarakka tophiyaban diray dees.

Hayssafe bollan de iza misilen beeshin issi adde gaaththara booththa sha mize may7idi ha kushen magirafoone oykkidi ayfe bollaka manaxire woththidi haasaya shiishizayssi beessees.

Hayssafe bollan deessa misile issi adde komputere doydi uttidayssi beettees hizageerakka pirdeson beettiza gisa so7o xarapphe beettees

hayssafe bollan issi gita keeththafe nayti shiiqetidi woykko asati shiiqeti helilayssietees qaddeyka yoo mala shuraabe mayli kezi shedizayssa hayssi mishiley bessees.

Hayssafe bolla booththanne karetha medho oykkida gita keeththey beettees hayssika be ishin lo'izayssanna gelanas daanaska keehippe injisiza keeththa.

hHyssafe bollan issi karetha mayo may7ida naiya paayfe bolla mala xire ooththada maagirako ne oykkada nababashe dizayssa hayssi misiley bessees.

Hayssabe bollan issi gordettida keeththay beettees hayssika laamerara gordettidayssi qasho soda giza sohoy beettees hayssa misiley qoncisanas dandayides.

hayssafe bollan issi addey eqqidi ba qofa haasa'izayssi beesees ba kushenka maykirafoone oykkidi ba kushen qasse worakate oykkidi dizayssa hayssi misiley qoncisees

hayssafe bollan deiza misilen karetha oyde bolla sinthera addesi geera qase macati pirde soo mayo woykqo karetha may7o maydi deizayssa hayssi misiley bessees

Hayssafe bollan poolise may'o may'ida asatinne issi shanxawo ikkidi bakushen haylandera qasse aykkowazi oykkida addera beettees hanaayka so'o shurabe maydi dees.

Hayssafe bollan deyiza mishile nuni beyishin asati shiiqeti eqqidi poto dendidayssi beettees paydon ichachappe daro asatikka sinthen uttidi deizayssi beettees.

Hayssafe bollan issi indiya ba dabben qabato qachada issi xaraphe sinthen eqqara dizays sitees izi sinthenka komputere dooyetti dizayssa hayssi misidey qoncisanas dandayees.

Hayssafen aro mince diza dhoqaso pirde keeththay beettees hayssika iniparanjethoranne amarathora xaafetti dizayssa ayssi misiley qoncisanas dandayides.

Hayssafe bollan gita kaamey beettees ha kaameyka iitatha ekki yiidi wora qolizayssi beettees hayssa achchenka issi addey dabben kushe wothidi eqqidi de7ees.

hayssafe bollan deiza misilen yelelo medho oykkida gita kaamey ba bolla iitatha shiishi oykkidi bizayssi beettees hayssaka qoshasha issi bessen qolanas ekkidi bishe dee,es

hayssafe bollan deiza misile asati safara geeshshizayssi beettees hayssa achchin qasse buro keexxettishe diza keeththay beettees wurerenna

heyssabe bollan de iza asa meni beeshi safarappe iitatha shiishidi denthi she dizayssi betees asatikka iitatha maydi de7oosona ba zokonkayssiniya shenca baada

Hayssafe bollan deeza asata nuni beeshin kare kezidi ofi intipitishene geesh shitihayssi beettis inta giddonka oydati maca gidi shinisi nay qasse addeo.

hayssafe bollan nam7u kaameti beettosona ha kaametikka issi nay botha medho oykkishin issi nay qasse cililo medho oykkidi de7ees hayssatikka dumma dumma ogen bishe doossona

Falsafe bolla deize misida issi nekalakiya mayo may'dade gubgo ekkidi ekki yigizayssi beettees izaabiyekka cilila mithiro ekki higizayssi dees.

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin asati kezidi keeththa woy kara pittizayssi beettees ha asataka banta kushen eqo pito oykkidi de7osona inta guyenka cililo mithay beettees

missafe bolla beedzdzu asati issife issi gita shuchchi ekkidiiza issi beettees egda guyerakka hara dumma dumma asati de7o sunra

hayssafe bollan de7iza misilen issi naiya payda kessanas yaada eqqada uttada de7awus hanayes afa baggarakka payday naatethan aazis gizay amaraathora xaafetti dees

Hayssappe bollan nam7u asati beettosona issi nayfa tigto ginothiza berxemiyo sqila nay payda gida zaambilera issi haddas imeshe deees.

hayssaf bollan nam7u asati beettosona issi addeykka maygirafoone oykkidibba qofa aaththishe de7ees issi nay qasse kushe baqqishe dizayssa hayssi bisiley qoncisees

hayssape bollan issi naay nashinal metawoqawoykko payda kessidi be payda asas bessidayssi beettees hayssanka naa potoynne sunthay xaafettidi dees

Hayssafe bolla deiza misile issi indiya madureke bolla kezada haasa shiishshizayssi beettees indiyakka karetha caamaaathada baayfe bolla malaxire wootharade7awas.

Hessafe bollan issi aaya yada mexawuca kessanas ba eeshoy immiza issi beexidis issi indiyamaka manaxire aaththada ayyyo mazakabashe de'awus.

hissafe bollan deeza asa nuni be7ifeshin qofa laametetha woykko dubusha uttida asati beettosona haasatukka banta sinthan hayllandera haaththe ekkidi shiiqi uttidayssi beettees

hayssafe bollan deiza misilenene be7eshin nam7o asati madireke bolla kezi ustidayssi beettees ha uttida asatappe issi nayka nu dere tophiya ayssiza ayimede abikko inte sinthenka digitalle itoophiya giza xofey dees

Hayssafe bol isi yelelo medho te mayida aaya ba kushen naashinal aydey oykkada ha bessizayssi beettees aka piltore bolla uttida indo gidoyssa misiley bessees.

hayssafe bollan asati issife shiiqetidi eqqidayssi beettees issi addey gayidi issi ayfe xeello naada sarotetha immishe dizayssa hayssi misile bessees

hayssafe bollande iza misine madureke bolla kezidi eqqida paydon iita daro asati beettosinna hayssatikka geera daro miishey deees

hayssafe bollan gita madireke bolla dumma dumma dereppe yida asay shiiqettidi uttidayssi beettees issa issa yida dereppeka go7era dumma dumma bandiray beettees

Hayssafe bolla deeza asay dungusa may'o ma'idi dizaysi beettees henta goyerakka hara dumma dumma mayo mayida asati de'etes.

Hayssafe bollan issi addey madireke sinthen eqqidi deisayssi beettees hayssika paranje gididi baggarsen ooththi afara qasse karetha mayo ma'i dees.

Hayssafe bollande iza misile dunguzanne dumma duma shamayida asati issife diza issi beettes issi nam'u asati sinthera digaytikka manaxireee.

hayssafe bollan de'iza mishilen heedzdzou asati eqqi dizayssi beettees giddon dizaara indokko ha tiixan diza addeyka ba hasaya hasa'ees gede baggara dizaara kushe idimmidi dees

Hayssafe bollan nam7u asati orphilley gordettana gishin eqqidi dizayssi beettees issi nayqase kushe denthidi dees issi nayqa ba huphe bolla qoobe wooththides.

Hayssafe bollan gita zo7o medho oykkida kaamey beettees izas duge baggarakka cililo mithatinne gita zumay beettizayss hayssi misile qoncisees.

Hayssafe bollan deiza misine nuni beyishin karetha may'o may'ida tamari dadaro asati ha ogera hamettishe dizayssi beettees entatiixarakka nam'u ciishshati uttida.

hayssafe bollan aawati dunguza may7o may7idinne dunguza qoobe aaththidi banta kushen cililo maata oykkidi eqqidi deizayssa hayssi misiley bessees

hayssafe bollan deiza misilen samaynne karetha may7o may7ida asati gibabbe oykkidi ha hizayssi beettees intas guye baggarakka makinay woykko kaamey beettees

Hayssafe bollan deiza misilen nuni beyin dumma miisheti bayzettiza gita dalga keeththay beettees hayssara gede bagganka asati de7izayssanne asati shiiqi eqqiday beettees.

hayssafe bollan issi gita keeththa giddon heedzdzu asati eqqidi dizayssi beetteys hankoyti qasse uttidi de7oosona heedzdzatappe nam7atikka karetha may7o may7di de7oosona

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin sinthera musilime ammano kaalliza indiya beettawus izi guyeerakka dumma dumma may7o may7da addetinne issi maciya beettawus

hayssafe bollan de iza gashe naiya laythati uddufunappe tamman ichashe kathoy diza naytas giigettida alame bolla diza xaafo wudi direy eriso ekka shiiqadus

hayssafe bollan asati shiiqetidi banta qofa laamettizayssi beyettees issi yaddeyka karetha shurame may7idi karetha koote aaththidi goye baggara ba kushen haylande ekkiday beyettees

Hayssappe bollan de'iza misilen mangiste ooso othiza asati issi mala mayo mayidi uttidi day issi bettees .Karera geliza imathetikka karetha mayo mayidi dees.

haysape bollan de7iza misilen polise malaya maayuwa mayidi asay sallapettidi eqqidayssi beettes;entas pude baggaraka issi kaamee beettes;qorqorora direttida keetheykka beettes.

Hayssappe bolla nam7u asati uttidi de'izayssi beettees issi nayka mekalakiya malaya may7o may7di deees issi nay qasse karetha koote may7di ba hophe bolla qoobe wothidi deees.

hayssafe bollan ayere ogen ooththiza asati,asati yishin sarotetha aaththizay bettees asatikka siti gi eqon banta sarotetha asas besseettes

Hayssafe bollan poolise makalakaya mayomayida asati beettosona hayssataska bollan woykko huphe bolla qoobe woththidi dizayssi beettees

Hayssafe bollan nam'u asati bandira pude kaqqizayssanne goye baggara qasse pooliseti baynta sirate oykkidi eqqidayssi beettees issi pooliseyka duge baggara dees.

hayssafe bollan de7iza misilen poolise malaya may7o may7idayssatinne dumma dumma may7o may7da asati issife shiiqetidi uttidayssi beettees issi addeyka samaye koote may7di eqqi deees

hayssafe bollada misilen issi poolise malaya mayo may7ida addey eqqidi dizayssi beettees. ba qodhenka karetha ke wothidi guyen qasse cililo mithay deizayssi beettees.

hessappe bollan poolise oykko mekelakiya malaya may7o may7ida asati sitigi eqqidayssi beettes sinthera eqqidadeykka tira bolla topheabandira wochidi deees

Hayssappe bollan de7iza asa nuni beyishin paydon keehippe daro asati issi dalga kifile giddon shiiqettidi dubbusha uttidayssi beettees banta kushenka dabtare oykki de7oosona.

Hayssappe bollan paydon ichasha peddado gidigga asati issi gita daabboy masobe bolla ottoyssa shiiqetidi qanxxishe didoyissa hayssi wiise laytas bessees.

Issafe bollan de iza misi riduleeshi gaaththan booththa mayo mayeti afara qasse samuy mayo mayda eddey betteesizachenka toda diray deees.

hayssafe bollan asati shiiqetidi dubbusha uttidayssi beettees inta sinthinkka hayllandera haaththeyinne dumma dumma miishe uttidi de7ees.

hayssafe bollan shiixetidi sibisebasoykko dubbushas uttida asay beettosona sinsera diza geedzdzo asatikka beettooson aynta guyerakka daro asay deyettes

hayssafe bollan deizayssa mudere topphiya ayssiza maare aymede abi miicishe beettees hayssi ka gaaththara booththa afara qasse karetha may7o may7di deees

Hayssafe bollan deiza asan ichachu asay beettees oyddati issife issi mitha oyde bolla uttidi ishin issi addey qasse berka uttidi deees oydatappeka issi nay ceeyga aawakko.

Hayssafe bollan nam7u maca asati beettosona issi niyaka yeddo tegenecho geetettawus issiniya qasse molara heedokko doye tegenecha xibabe mayadawus

hayssafe bollan de iza beishin issi pudehaindiya ba huphe bolla dunguza muyada beettawus issi niaqase dunguza xibabekka mayada de7awus

hayssafe bolla issadey ba hudhe bolla qobe wooothidi shiiqiza banga sinthan eqqidi deees issa indiya qasse shaara bolla eqqada deizayssa isiley qoncisees

hayssafe bollan deiza misile ishin asati shiiqeti eqqidayssi beettees issi yaddeyka ba hashe bolla shancao ekkidi dhaykowazi xaafishe deees ba huphen kaqo boottidi deees

hayssafe bollan de'iza adda nunni be'ishin gita addey beettees shamize maydi ba ayfe bolla manaxire woththidi gita kaame sinthen eqqidi de'ees hayssika gaaththara booththa shurabe maydes

Hayssafe bollan pakiddon samay shamfe may7idi afara qasse samay koote may7ida issi addey weettees karetha oyde bolla uttidi baaybe bollaka manaxire wulthidi dees.

hayssafe bollan deyiza adde nu deretopphe hayssizayssa aymedabi gidoyssi beettees hayssika nu achchen dizadere nu achchen dizaderetara issi diyiteka laametibekko gizayssa haasayees

hayssafe bollan addisababa kentiba gididara abbebe adanacha nama'antho zuure qoriderne maates shiiqida oysha zaarizayssa misiley bessanas danda'ides

hayssafe bollan dunguza mayo mayda gisa aawati s mixera kalloykkidi uttidi de7oosona intas guye baggara qasse dumma dumma may7o may7da asati de7oosona

Hayssafe bollan issi addey beettees hayssika tophiyan keehippe erettiza adde gibidayssa be ayss garsera booththa shemize maydi afara qasse karetha koote maydes.

Hayssafe bollan deiza misilen issi qamayo may7da parandey garsera qasse amarathora tramp eggezawaleu balkut giilinland isra7eeleawan maasaper yiichi lalu giza xuufey deees.

Hayssafe bollan diza asati musileme eminete woykqo ammano kaalliza asati de'oosona enta sinthenka dumma dumma kathasa shiishshibi banta ba'aale bonchishe deyoosona.

missafe bolla deyize misili nupeshin karetha muyumaynta asati petroossan sinthenka issi induyas ayfe bolla manaxire wothada bettawus

Hayssafe bollan issi gita kaame bolla asati shiiqeti uttidayssi beettees ha asati gita kaame bolla de7ettes tophiya baynderakka oykkidi deizayssi beettees.

hayissafe bollan de'iza misile nuni be'ishin daro asati shiiqetidi gita darashe giddon uttidi de'izayssi beettees inti uttida oyde medhoykka zo'okko banta hu'a shaashe qaccida indotikka beettosona

hayssafe bollan de'iza misiley nuni beyishin itiyo post giza biiroy asata shiishidi dubbusha woykko qofa laame tethi histizayssi beettees inte sinthanka hayllandera haaththey dees

Hayssafe bolnan tophiya posta keeththey eriso kessidayssi bessees hayssikka posta gebeya gizayssan ehti dawalikko ehandoskizayssi eris bessees hayssanka lo,o ooththo saaminta gido gizay dees.

hayssafe bollan de iza mishila nuni beyishin gita menaray beettees hayssanka kaametinne dumma dumma asati de7oosona asatikka shiiqidi de7oosona kaametikka beettettes

hayssafe bolla nam7u bessen asati shiiqeti dizayssi beettees haasatikka duge bagkara kaame giddon gelanas dizayssi beettees bude bagkarakka kaamen betees

hayssafe bollan buro keexxutishe diza keeththaynne matan maalthey beettees hayssika shoorey matan didayssa beettees cililo maatatikka detes

hayssafe bollan da7isa misilenni be ishi kun ba nayta edinnodi uttida aayeti beedooson hayssika misilen deza asa unibeeshin taas qoncides

Hayssafe bolla nam7u son asati shiiqetiday beettees issinna issi booththa shamize mayida indoy naa ilimidi uttida aayetas timifte immizayssi beettees.

Fayssafe gorlan deyssa misila naomi beeshin telekomen othiza asati beettosuna inta jenqa guera itiyo telefon giidi paranjethoranne itiyo telefomki amarathora xaafetee.

hayssafe bollan tamareti shiiqettidi issi gita keeththe giddon uttidi dizayssa beettees inti uttidayssika garsera zo7o minxafe hiixettida keeththen gidoyssa misiley bessees

hayssafe bollan deiza misile nune beishin tamare nayti tamareson shiiqidi uttidayssi beettees ha tamaretikka tamareso may7o may7di de7othona intafe nam7u nayti sinthera uttidaytikka mayorkona

Hayssape bollan daro asati giya giddon dizayssi beettees ha baggara qasse santhe bayziza aayoti ba naa goochi ekkidi yize shammiza aayoti qasse beettosona.

Hayssafe bolla oge tiixa bolla paydon ichachappe daro gidisa aasay eqqi dizayssi beettees intas guyerakka gita zarphey dizayssi beettees haaththeyka ezagarsera aadhdhe.

Hayssafe bollan deeiza misilemii beeshin nam7u booththaan oykkida kaameti eqqidi de7oosona henta acherakka dumma dumma may7o may7ida asati pudenne duge hamettizay beetties

haysappe bollan hareta laagishe diza asati beettosona haharetikka baynta bolla dumma dumma caana tookkidi yiishe deizayssa inta guyera qasse motorey yizayssi beettees

hayssafi bolla gashe kaame bolla asay shiiqetidi dizayssi beettees heyssika gita aspalte oge bolla dizayssa beettees duge baggara qasse hara kaame beettees

hayssabe bolla issi naay uttidi ba aayey achchin dizayssi beettees hayssatikka wolqi banta gisho oge bolla uttidi deiza hayssabe o danda7oos intarakka daro asati uttida

Hyssafe bollan de iza misile nuni beyishin gita kaamey beettees hayssika asata issi bessafe hara besse efiza gita kaamekko issi addeyka izan giranas woxizayssi beettees.

Hayssafe bollan deyiza misile nuni beyishin asati salafeti eqqidayssi beettees haasatikka kaame nangishe de'oosona issi aayakka ba hohphe bolla gibabe oykkada de'a.

hayssafe bollan asay nam7uson shiiqitidi eqqidayssi beettees issinanka asati shanta ba7idi issi bessefe hara besse baanas un7ettidi gede ha qaaxizayssi beettees

Hayssafe bollan asati shiiqetidi shanca ba'idi gede ha qaaxizayssi beettees ha asatikka hara dere baanas gede haa gishe dizayssi beettees

Hessa bollan deenza misile daro indo hasati shiiqidi uttidi deishi issin qamesa may7ida manaxire aaththida indo qasse inta sinthen eqqara dizayssi beettees.

hayssafe bollan beettiza issi kaame giddon asay gelanas woxxerettizay beettees ha kaameyakka booththa medho oykkidayssi beettees bagga asaykka eqqidide ooson

hayssafe bolan tamareti issi kifile giddon shiiqettidi uttin inta sinthen eqqida astamarey entas timilte immizayssi beettees haaddeka sinthen eqqidi deees

Hayssafe bollan telekoomen ooththiza asati beettosona ha asatappeka sinthen nam'u booththa may'o may'ida addeti bettetes issi niyakka ba qoodhe bolla aykko azi wothadus

hayssafe bollan de'iza misilen kowaase ka'iza kowaase ka'anchati meeda bolla kowaase ka'izayssi beettees hayssatikka nam'u dumma dumma cuga gididayssa misiley bessees

haysape bollen de7iza misilen nuuni be7ishin daro kaameti issipe shiiqetti eqqidayssi beettes;hayssape sinthenkka asathi de7izayssa hayssi misilen qonccisses.

hayssafe bollan de7iza misilen akimeti beettosona hayssatikka issi adde hayqqin iza giigissidi qachishe dizayssi beettees guyerakka nam7un doti kushe idimmidi eqqida

hayssafe bollan de'iza mishile nuni be7ishin booththa mayo mayida nam'u asati beettosona issi naas hu7ey deenna issi naas qasse hu'ey dee'es karetha surekka nam'ati maydi de'osona

hayssafe bollan issi oge tiixa bolla deiza kithetinne ogey beettees oga achchenka cililo mithati gitatidi deizayssa hayssi misiley qoncisanas dandayees

Hayssafe bollan de7iza misilen issi gita woray beettees wora giddonkka aadhidi aadhidi diza keethati beettoosona dalgga meedayka de7ees.

Hayssafe bonnan gita abbay beettees hayssarakka bude kessiza awa ayfey beettees hayssara qasse dumma dumma cililo mithati wokkathidi beetto sora..

hayssafe bollan deizayssa nuni beyishin cililo gita gita mithatinne eza guyera qasse gita zumati beettishe de7oosona giddorakka aadhdhe aaldhidi diza sohoti beettosona

hofe bollan mitha bolla paydo dichasu dungoza qoobeti wodhdhidi digaysi beettees hayssika kita woora gididayssa misile qonqisanas dandayides

hayssafe bollan de7iza misilen issi addey dunguza oykki zokko zaaridi eqqides iza sintherakka gita zumappe duge goggiza gita haaththey beettees.

hayssafe wollande iza misilen issi kaami bolla booththa muyo moyida nayti eqqidinne uttidinne didayssa misiley qoncisees issi naykka siqir gidaminekkite ba kushen bessee

hayssape bollan issi naiya karetha shurabe may7ada ba ayfe bolla manaxire woththada haaththe giddo liime liimizayssi beettees izakka ba huphe lalada de7awus.

Hayssafe bollan issi indiya ba huphe yeddada ba huphe bolla qasse booththa qoobe wothada ba kushen saro gizaz xuufe dhoqustara oykkara dizayssi beettees.

Hayssappe bollan issi tophiya banddira mayo mayida adde na'ay gaamo addebabaye sinththen eqqidi photo dendidayssa hayssi besees. na'aykka kareththa caama aatidi de'ees.

Hayssafe bollan gita woray beettees hayssika cililo wora gididayssa beyanas dandayays gede tiixarakka abbaynne saloy beettizayssa hayssi misiley bessees.

hayssafe bollan issi booththa shurabe mayda naiya sinthen eqqada ba eesho immiza issi beettees issiniyakka iis afara gibabe oykkada dizayssa hayssi bisiley qoncisees

Hayssafe bollan asati salafetti eqqidi mazakabettanas dizayssibeettes issiy addeyka baayfe bolla manaxire aashthidi ba kushen silki oykkidi deees

Hayssafe bollan diza hidzdzo asatanan gayishi mazakebise asay may7iza ma7a may7ydi istiride oosa inta sintenka silkeynne dumma dumma miishey beettees.

Hayssafe bollan deiza misine nuni beeshin nam'u macan dethi utti deizayssi beettees inta sinthenka komputerey dizayssi beettees xaafanaska giigettada dawus.

hayssafe bollan asati nashonal aydes mazagabettana shiiqidi eqqidayssi beettees hayssa sa7anka maatay miceti dizayssi beettees issi indiyakka silke haasayshashe dawus

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin asati uttidayssi beettees ha asata sinthenka gashe nayti shiiqetidi uttidi de7oosona hanaytakka misgebas ehidayssi eretees.

Hayssafe bollan phissin addey eqqidi izageradiza asati qasse utti didizayssa beyoy dandawos saaxine bollaka taashi gwal taashshi gwal diza xuure xaafetti dees.

Hayssafe bollan sinthera uttidi mazagabiza asay beettosona nam7u aayotikka mazagabettanas yiidi uttidayssi beettees sa7anka maatay micetidi de7ees.

hayssafe bollan de7iza mishile nuni be7ishin issi indiya ba sinthen komputere dooyare woththada asa paydas mazagabashe dizayissi beettees issi aayakka izi achchen eqqada de7awus

Hayssafe bollan daro asati yiidi mazagabettanas eqqidi dizayssi beettees ha asatappeka gashe naytinne dumma dumma asati de7oosona sinthera diza aawatikka banta huphen qoobe woththidosona.

hayssappe bollan kuwaseka izanayti wancanne nam7u xeetu shiya bira xoonidayssa oykkidide isayssi hayssi misiley essees

hayssafe bollan gita kuwaase kaa7iza bessay beettees hayssika wolayta soddoy yunberesti giddon de iza nayti bidi kaa7iza bessa gididayssa akeekanas dandayadis

Hayssafe bollan de iza maydanunibeishin kowas qa7idi xoonidi wanca denthidayssa hayssi misiley bessees hayssatikko ufayeti shenne guppishe de7oosona

Hayssafe bollande isa misilaninne beenishin ceelelonne yelelo medho walakka may7ida kowase kaayiza asati beettosona hayssatikka banta kushe cuucu midi ha oto dendiday beettees.

Hassafe bollan nam'a dumma dummo kilobeskayiza kowasa kaanchati meeda giddon dizayssi beettees issi naykka zo'o shurabe maydi inta kaassizaadde dees

Hayssafe bollan dumma dumma kilebes ka iza kowase ka7anchati asata saro gish gishe aadhdhizayssi beettes ha kowase kawanchatikka zo7o malaya maydi de7oosona.

hayssafe bollan heedzdza sati beettoosinna iddon dizadessa si7o kanatera woykko surabe may7idi de7ees masarakka nam7u cililonne issi cililo mayo may7dey deees

hayssafe bollan meedan woykko kuwaseka iza bessan nam7u dumma dumma kilebeska iza kuwaseka anchati beettosona hayssatappe hissi nayka booththa may7in hankoyti qasse yelelo may7da

Hayssafe bollan he edzdzo asati beettosona giddon diza zo'o kanatera woykko shurabe may'idi ba kushe cuucumidi ufayetizay beettees ba kushenka booththa goante aaththides.

Hayssafe bollan de iza misine dumma dumma asati beettiwasuna hayssafigi issi kilebeska iza waasa ka anchata gididayssa ereettes inta goole nangizaykka zo7o mayo maydi sinthen uttida.

Hayssafe bollan haycthi shiiqeti uttidi kowaase be izayssi beettees hayssatika baawara ishara shiiqeti isti dinyidi gaase taa iza asa be izayssi beettes

hayssafe bollan nam7u issi kilebes kaa7iza kowaseka anchati zo7o may7o may7idi inta kaa7isiza adda woxxidi idimmanas woxxizayssi beettees addeyka ba kushe miccidi nangees

hayssafe bollan deiza misine sintera dizanayti kalloppude kushshe dizayssi beettees peera qasse may7o maydasay entachera ekkidi de7oosona

hayssafe bolla dumma dumma kilebeska iza nam7u buddine nayti beettoson issi nayboththa maydi berka giddon de7ees nam7u ati qasse tiixara de7oosan

Hayssafe bollan deiza misiley nuus qoncisizay paydon ichocha gidana asati banta qoodhen malaya woykko medaliya maydi de7eettes heedzdzo asatikka banta wohphen qoobe wothi.

hayssafe bollan issi addey booththa koote may7idi miicishe ha xeellizayssi beettees hayssaska buuchchey dizayssa hayssi misiley qoncisanas dandayees

hayssafe bollan nam7o dumma dumma kile fesiqa iza kowaaseka anchati beettoosona issi naykka booththa may7o maydas sineetudhase yele lora zo7ora walakka may7o may7di kowaase dhiqanas iijetti dizay beette

hayssafey bollan deiza naytaninbeeshin nam7u dumma dumma kilebes kayisa kowaaseka anjhati beettosona issin nay booth mayde kowaasa dhiqqin galal7omayda nam7ati qasse woxxishe doosona

hayssafe bollan de iza misile kowaseka iza kowaseka anchati kowase kaa7e haggidi ufayettishenne dizayssi beettes sama shurabekka may7dide oosona pantakushenka hayllandera haaththewe

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin kuwaaseka iza nayti bantachen diza sasa sarotetha laamettizayssi beettees zo7o mayokka maydi de7oosona

Hayssafe bollan deyiza mishile nuni beyishin heedzdzo asati beettetes ha heedzdzo asatappeka nam7ati zo7o may7o maydinne deeettes hayssatikka kuwaseka anchota gididayssi beettees.

hayssafe bollan booththa issi malamayo may7ida asati beettosona inta giddonka issi nay dunguza ba qoodhen yeggidi samay koote may7di deees

hayssafe bollan deesa misila issi solaray mabraate poole bolla eqqidi awappe bees wolqa demmizayssi beettees hayssa guyerakka saloy samay medho oykkidi keeheppe lo7izay beettes

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin issi karetha gita koppey beettees hayssika afara issini woreqete yeggishin garsara qasse darsidi moyzizayssi beettees

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin karetha medho oykkida saykiley beettees hayssa guyerakka cililo mithatatinne dumma dumma mitha qommoti beettishe de'osona

hayssafe bollan deiza misilen biikees kibikartoonera dizayssi beettees hayssika kareninne soon dizayssa beyettes karen dizayssi paydon ichochappe daro gidoyssi beettees

Hayssafe bollan deizayssi asati may7o sikkiza woykko may'o sikkiza makinay beettees hayssika dumma dumma may'ota sikkanassinne daaketidayssa oysethanas maaddees.

heyssafu bollan deessa misile niu beeshe misimaare beettes hayssika shiiqetti dayssi dees paydonka tamma pe daro gidoyssa misile bessees

Hayssafe bollan dumma dumma medho xuufe xaafiza gita markereti beettosona hayssatikka dumma dumma medho oykkidayssa gididayssa hayssi misi ley qoncisees.

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin dumma dumma medho xaafiza qalameti beettosona hayssatikka paydon ichashappe daro gidoyssa hayssi misiley bessees

Hayssafe bollan karetha medho oykkida iskibirtoy beetteys hayssika xaafanassinne dumma dumma miishidas godettanas dandayettes hayssa misile qoncises.

Hissafe bollan telefizin beiza beyanas maadiza miisheti beettoson irimote kaaseteynne aburate shugoy beettidayssa hayssi misiley qoncisees.

hayssappe bollan gitas haykile laaggiza keehippe daro asati beettosona hayssatanka giddon dumma dumma mithati aspalte bolla tokketidizayti beettettes

hayssafe bolla issi booththa medho oykkida gashe lo7iza kaamey beettawusa izi bollaka ciishay qachetti diziassa haysi misiley qonciseys

hayssafe bollan deiza misi imiireeshen ishshi zo7o shirabe may7idi ba hudho bolla qoobe wooththidade saykile laaqizayssi beettees izaguueerakka maata keeththay dizayssi beettees

Hayssafe bollan makalakiya woykko tirafike malaya may7ida asati issife shiicettidi uttidayssi boykko eccidayssi beettees nam7atikka qoobe aaththibeykkon

Hyassafe bollan oge bolla uttidi asas caamma pittoza nayti beeetteetes ha baggara qasse gita asååaltteynne kaammey pude duge kaaxxizayssi beettees.

hayssafe bollan gita kaamey eqqidi dizayssanne asati iza bolla gelanas woxishe dizayssi beettees ezaachchenka gita zumaynne cililo mithati beettosona

hayssafe bollan deiza mishile nuni beyishin makina asay yiidi essidi nedajje tikkizasoy beettees hayssa sinthenka booththa medho oykkidayssi kame eqqada de7awus

hayssafe bollan de'izayssan tamareta makinay beettees hayssa bollaka itamariyoca awutobis giidi xaafetidi deees hayssaska yelelo madhay dizayssa beettees

hayssafe bollan gita gita asati shiiqetidi eqqidayssi beettees issi samay qoobe aaththidadeyka hokkidi issi adda silken bessishe deees ha baggara qasse issi maciya eqqadus

hayssafe bollan deiza misilen issi karetha mayo mayda indora karetha mayo mayda addera issife haasayi shin ha baggara qasse cililo shurabe mayda issi naay issi addeara haasayishe dees

Hayssafe bollan de iza misilin issi yelelo medho ekkida kaami be bolla diza iitatha qolidibizayss geettees asatikka hayssa iitathafe qorishe de7eettes

Hayssafe bollan deiza misilen hisi cililo saykileti shiiqetidi daradareti ekidayssi beettees izawierakka kaametinne asati de7eettes

hayssabi bollande iza misilen issi kaamey asi baynta issi beettees kaamey giddonka issi daberey dees iza sintenka asatinne dumma dumma mithati beettosona

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin harey woykko paray ba zokkon caana tookkidi bizayssi beettees hayssa parata paydoykka darokko

hayssafe bollan issi gita kaame beettes hayssaska medhoy boothth gididayssanne ba bolla hara oyddunne ichachu kaame caani dibizayssa beyanas dandayays

Haysape bollan de7iza misile nu be7ishin gita asati cililo saykile aspaltte bollara laaggizayssi beettes;eeta guyerakka dumma dumma asati beettoosona;keethaynne miththaykka beettees.

hayssappe bollan de iza misile karetha lo7iza kaamey beettawus izi bollaka paranjethora laafu giidi zo7o ciishara xaafetti dezayssi beettees

Hayssafe bollan gita gelosoy beettees woykko wulay beettees hayssanka nohu giza gita xuufey xaafettidi deees issi indiyakka wulara kezasheda.

hayssafe bolla naho rilistit izayssi gita keeththata keeththi ongidi asas bayzanas kessidayssi beettes hayssika beyana sinne daanas inje sorkko

hayssape bollan de'iza misilen nuni be'ishin nurilistic teqqizayssi hashshu intena gaththides gizayssaz eriso erisishe deees izasa keeththey lo'izayssanne beettees.

Hayssafe bollan gita sohoy dizayssa hayssi misiley bessees keeththetikka ayfen beyishi lo7izayssanne geli daanka inje gidida keeththeta gidoyssa hayssi misiley bessees

Hayssafe bollan gita keeththey eettees ha keetheyka gitanne lo'iza miishey deizayssa bessees sinthenka qalamey dees.

Hayssafe bollan issi gita keeththay beettees hayssika beyanas lo'izayssanne injekko iza sinthenka gita woggas baltey dizayssa hayssi misiley bessees.

hayssafe bollan deissa asa nuni beishi nan7u asati diqqidi haasaya laamettizayssi beettees sinsenka waraqatenni dumma dumma miishe beettees issi addeyka ba kushen dabtaro ekkides

Hayssafe bollan deeza misilen nam7u xibabe may7ida maca nayti eqqididi deizayssanne heera ha geliza asay iribaaney qanxizayssi hayssi misiley bessies.

Hayssafe bollan de7iza mishiley nuus qoncisizay nam7u asati mabrate ooththizasay may7iza may7a may7idi baynta kushen puute oykkidi bizayssi beettees issiyadeyka heedzdzu oyddu puute oykkides

Hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishin minister of edukashin giza gita xuufara diza issi dalgga keeththay beettees hayssika gitanne timirte kifile gididayssi erettees.

hayssafe bollan deiza misilenunibe,ishin hamaare naynti issife shiqi uttidi timirte qaallizayssi beettees banta sinthenka dabtare dooyi wossidi xaafishe doossa

hayssafe bollande izazissa nu beyishin tamareti tamarishe dishin dumma dumma tamarida ollandiza asati yishe deettes sinthera dizayssikka timirte ministere negga biranokko

Hayssafee bollan deyiza tamareta nuni beeshin patana pattanettizayssi beettosonna hessatikka paace ekkizayssa malthe immishe dizayssi misiley qoncisis

hessafi bollon deyssa musileni ibeshin issi addey eqqidizayssi giistees haaddey saba qushin maraqasinne dumma dumma miisheta oykkide dees ciisheyka izaaschen bee

fayssafe bollan deeiza misile patana pattanetti shenayti tiizay woykko qalamizay beettees hayssanka issi naaya karetha irsase oykkada la7awuddusammanne echa shunchoyssa biiti ashe das

hayssafe bolla gooththa may7o mayda tamare nayti beettosonna hayssatikka tamarte keeththen baahida qamma gizayssa bonchana shiiqetidayssi beettees

Hayssafe bollan de iza misile nuni beyishin gashe nayti tamaresoppe kezidi kath maanas kushe mecetizayssi beettees hayssi naytikka inta tamareso may'o may'dossona.

hayssafe bollan deiza tamareti beettoosona hayssatikka naxaafa kiitha gelewi timirtena babish digayssi beetteesie bakkati qasexa gishenne xannayishe de oosona

hayssafe bollan deiza misile nuni beishin oyde bolla shiiqettidi uttida asati beetto osona hayssi asatikka tamareton shiiqettidi uttidayssa beyanas dandayettis

Hayssafe bollan deiza mishilen gita zarphe daagiza miishey beettees duge baggara qasse gita aspaltey beettees hayssanka tullu dimtu waanna yekefiya boota giza xuufey dees.

hayssafe bollan gita zarphe beettees ha hazarpha garsenka maatati dolizayssi beettees zarphe kase mintofe ooththeti dees gede baggarakka gita zumay beettishe de'es

Hayssappe bollan de'izayssi gita oge beettees ha oga achchenka dugeninne puden mithati beettoosona ha mithatikka cililonne lo7idayssa.

Hayssape bollan gita oge giiisiza kamay zeettees hayssa guyerakka dumma dumma asatinne diithati beettoosona.

haysafe bollan de iza misideeni beeshin issi gita katamay beettees ha katama achchenka makinaynne motere laaggiza asati beettosana ita keeththayka des

hayssafe bollan de'iza mishilay issi qarexa shurabe mayida indiya oge bolla eqqaedateta yssi beettees iziquyerakka cilido mithatinne dumma dumma maatati beettishe doossona

Hayssafe bollan deiza misilen gita aspalte ogey beetteys haoge bollaka issi wazikka beettenna pudera dugera keeththatinne cililo mithati de'oosona.

Hayssafe bollan de'izasa misile nune benshin gita aspalte bolla iiza gita kaameti beettoosun hayssatikka uhe giiisiza kaame gididayssin beettees

Hayssabe bollan issi gita aspaltey beettees hayssarakka inra ha yiza kaameti beetoson oge tiixanka issi addeybees eqqidi de7ees.

Hayssafe bollan de iza misilen issi aaway bambadoyidi ba ayfa karame cettana yizayssi beettees zageerakka dumma dumma kaameera woykko potooykki daasay beettosona

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin nam7u bomba doyidi dunguzara walaketida mayo may7ida asati kushe mecetishe de7oosona duge waggara diza asatikka baynta hohphen booththa qoobe woththida

hayssan manga asatas haase shiishanas giidi keexida ggita gimbey beettees hayssika booththa masalale be achchen dizayssi beettees afara qasse samay medho oykki dawazi beettes

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin gita tubbora haaththey wora goggizayssi beettees tikka ililo maathi dizayssa giddon goggees matanka caamma

Hayssafe bollan nam'u adde asati uttidi deizayssi beettees issi aikka sunthay habte taaraqene gizadakko intas guye baggarakka tophiya baynderay deees.

hayssafe bollan de7iza asata nuni beyishin bamba dooyidi kushe mecettiza issi addey beettees iza guyerakka botha qoobe aaththida indora addera dooyidi mecetizayssi beettees

hayssafe bollan daro asati beettosona ha asatappeka baggati qamise may7dinne haaththa bochchizayssi beettees ezigueerakka daro asati de7oosona

Hayssafe bollan issi samay medho oykkidayssi haaththey hayssa garsera aadhdhiza biratay woykko tubboy beettes hayssas kammedhoy samay gidoyssa misiley qoncisides.